Nachimbila ka o ʒɛ luɣu yini o gbubila baaji ʒiɛ ka zaŋ liiga laasabu n goli o nuzaa boɣu liiga maa nyɛla liiga dozim o pirila namdi ʒiɛhi ka pili zipili piɛlli o nyaanga ka kolba nim ʒɛya laasabu kolba nim maa shɛli ʒɛ adaka ni n ʒɛ tabo

Doo mini o bihi n ʒiya n dira bindira pam nyɛla din zooi n laɣam tamya ka bi puuni yino piigi bindirigu maa niŋdi doo maa ni o di

Palli zuɣu ka loori titali saɣam n ʒɛya ʒi tibisa nyɛla din bɛ di puuni o tooni ka niraba ayi ʒɛ zuɣusaa ka so mii dabi tiŋa palli maa zuɣu shab ʒi bin bara zuɣu ka loori so gba lu n do tiŋa

Paɣasaribila ka o ʒi kuɣu zuŋu o yɛla neen sabila jinjɛm sabinli ni liiga sabinli o pirila baŋ laasabu teebuli gba nyɛla din ʒɛ o tooni ka kolba laasabu tam dizuɣu n ti pahi kompita ka o dihira

Zamaatu ka bi laɣam ʒi du yini puuni bi puuni shab nyɛla paɣaba ka shab nyɛ dabba bi ʒila yaɣa ayi ka kundi nim do bi tooni bi puuni yino ʒɛla zuɣusaa n wuhuriba laasabu la